Oku shendjela iimaliwa yoye kiimaliwa mbyoka ta yi longithwa moshilongo shoka, wa ka talela po oshinima oshiwanawa, oshoka aanasikola mboka ye ki i longele kondje yoshilongo otaya longitha iimaliwa yomoshilongo shoka sho ohashi e tele iilonga aantu mboka taya shendje iimaliwa mombaanga.

Iimaliwa uuna ya topolwa ohashi kwathele oombanga yi yi tule melandulathano. Iimaliwa ohayi kala ya topolwa opo shi ninge oshipu uuna aantu taya yalula. Uuna iimaliwa ya topolwa ohashi ningi oshipu aant ngele taya landa nenge taya landitha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okupululitha omapya gawo. Ohaya longitha iimaliwa okulanda omambakumbaku. Aantu ohaya longitha wo iimaliwa okuya komahala gomatalelopo, opo ya ka mone iinamwenyo ya yooloka.

Aantu ohaya yi moositola opo yakafaathanithe oondando dhiilandomwa. Aantu ohaya yi wo moositola yakalande iilandomwa yawo yo ya vule okukalanditha koongeshefa dhawo ndhoka dhili komikunda yo yi imonene mo iimaliwa. Aantu mboka taya longo moositola ohaya mono iimaliwa kehe komwedhi.

Aantu ohaya longitha uukalata wayo wombaanga okufuta iilandomwa yayo oshowo okupewa iimaliwa moostola, shika oshi na omawuwanawa ogendji oshoka itashi mana po ethimbo oshoka oto futu nokupewa iimaliwa pethimbo limwe. Aantu itaya endewe iinano iile ya kanane iimaliwa.

Aanangeshefa ohaya landitha iikunwa ya yooloka ngaashi oonamunate oshowo omeya naantu ohaye ya ya lande iikunwa mbika, opo yi vule oku ka nuwa moohango, moosa nomiituthi yilwe.

Ooombanga ohadhi gandja uuyelele nkene aantu yena okulongitha iiyemo yawo nkene yena okwiikaleka kokule noondjo odhindjidhindji shoka tashi vulu oku tula onkalamwenyo dhawo moshiponga ohadhi kwathele wo aantu mokusindana iinima ya yooloka.

Moositola ohamu kala muna iikunwa yomaludhi nomaludhi. Moka aantu taya vulu okulanda etaya kalanditha komikunda dhawo yo ya vule okwiimonena mo iimaliwa, thimbolimwe otaya vulu okulanda etaya kanwa nomaluvalo gawo komagumbo etaya dhenge po enota.

Aantu oyendji ohaya longitha olusheno lyo ketango okuteleka, okuminikila momagumbo gawo uusiku. Oyi ita yela wo kutya olusheno lyo ketango oli na ombiliha.

Okompiyuta yo peke ohayi pungula oondokumende dha simana. Aanona ohaye yi longitha okupulakena oongalo, yo ohayi longithwa moongeshefa. Okompiyuta yo peke ohayi kwathele aantu opo ya ninge iilonga yawo yosikola.

Aantu ohaya yi moostola ya ka lande oongaku dhawo ndhoka haya zala opo ka ya tsuwe komakegwa, dho oongaku odhili pomalwaala ogendji dhimwe oonduudhe nadhimwe oontokele. Ohaya yi woo moostola ya ka lande oondjato oshowo omapaya gawo gokuzala moshiya.

Iimaliwa ohatu yi longitha okufutila aanona oosikola. Ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhomegumbo. Ohatu yi longitha okufuta olusheno oshowo omeya. Iimaliwa oha yi longithwa okulanda iikutu oshowo oongaku.

Mositola ohamu landithwa iilandomwa ya yooloka ngaashi omagadhi gokugwaya, oothewa dhokwiiyoga. Aanangeshefa ohaya gandja wo iilonga kaakwashigwana, yo ya vule okumona iimaliwa.

Aantu oyendji ohaya landitha omatyofa, opo yi imonene mo iimaliwa. Omatyofa ohaga tulwa wo momagumbo, opo aantu ya vule okukuutumbako, opo aanasikola ya vule okukothela ko noshowo oku ilongela ko uuna taa lesha.

Uuna toyi koshilongo shilwe owa pumbwa okukala wushi kutya iimaliwa ngele ya shendjwa otayi kala yili momwaalu guthike peni opo wu kale wushi kutya otoyi niimaliwa yi thike peni mbyoka toka longitha koshilongo shilwe.

Moshilongo shetu ombaanga odhini itayi ya yooloka, naashika otashi kelele opo aantu kaya ende iinano iile, mokukapatulula omayalulilo gawo gombaanga, mokukatuma iimaliwa nosho tuu.

Oombaanga ohadhi gandja omakwatho ga yooloka ohadhi kwathele moma thigathano ngaashi moma thigathano goku yoga naangoka eya dhingi ohapewa iiyemo mbyoka ta vulu okeyi longitha okulanda iilandomwa ye.

Aantu ohaya longitha iipilangi okutunga omagumbo gawo, aantu ohaya longitha iipilangi okutema unene pethimbo lyomvula. Aantu ohaya isikile komitse niikayiwa opo yaatse komutenya.

Aanambelewayo moombanga oha ya eta omayakulo popepi opo aakwashigwana kaya ende oondjila oonde. Aanambelewa ohaya futwa iimaliwa koombaanga nohayeyi longitha okukwatha omazimo gawo mikalo dha yooloka.

Aantu ohaya longitha iipundi oku kuutumba ko, yo ohaya longitha wo iitaafula oku lila ko oshowo oku leshela ko omambo gawo. Ohaya longitha wo ehala ndoka opo ya vule oku kundathanena ko iinima yomazimo gawo.

Aantu ngaashingeyi ohayape aantu iilonga. Aantu ohayeya oku landa iilandomwa yawo mbyoka ya pumbwa . Ethimbo limwe ohayeyi landa etaya ka landitha komikunda dhawo opo yamonemo iimaliwa .

Aantu oya pumbwa oku topola iimaliwa, yavulu oku kala yeshi kutya pokangundu kotumba opuna iimaliwa ingapi opo kayi yakwepo. Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iilandomwa yawo moostola.

Aantu ohaya longitha omashina goombaanga okukutha ko iimaliwa komayalulilo gawo. Ohaya longitha woo uushina wombaanga okutumina aantu mboka ye li kokule iimaliwa osho wo okutala omwaalu gwiimaliwa mbyoka yi li komayalulilo gawo goombaanga.

Aanangeshefa ohaya pe aantu iilonga yokulanditha naashika oshinima oshiwanawa oshoka otaya monomo iiyemo. Aanangeshefa ohaya kala taya landitha iiyimati ngaashi omayapula opo ya vule okumonamo iiyemo yo ya kwathele omazimo gawo.

Aantu ohaa yi moositola opo yakalande omagano gaa holike yawo, ohaa yomo woo opo yaka lande iilandomwa mbyoka yili mo iipe, ohayi woo moositola opo yaka faatha nithe oondando yiilandomwa, ohaa yi woo moositola opo yakalande iipumbiwa yomegumbo.

Iimaliwa iipu okuhumba ta ohayi pungulwa moombanga iimaliwa yomafo ihayi manapo ethimbo ngele omuntu tafutu, aantu ohaya pungula iimaliwa opo yeke yilongithe mona kuyiwa, aantu ohaya longitha iimaliwa okufuta iikulya iikutu niipumbiwa yilwe.

Ombaanga oyina omauwanawa ogendji osho oto vulu okutotapo omayalulilo goye gombaanga. Ngoye oto vulu okutala omwaalu gwiimaliwa mbyoka yili komayalulilo goye gombaanga to longitha owala ongodhi yoye yopeke. Oto vulu wo okupungula ko iimaliwa yoye

Iimaliwa oyina omauwinayi ogendji ngaashi ohayi etele aantu ya ka ya kepo iimaliwa ya yakwawo. Ohayi teya po oma kwatathano oshoka aantu otaya kala owala tayi yuula omalaka omawiinayi. Iimaliwa ohayi ningi aantu aananyalo. Iimaliwa ohayi eta ondumbo pokati kaantu mboka yena iimaliwa oyindji naamboka kaayena sha.

Oohauto odhina omalwaala gi ili nogi ili, dhimwe oonduudhe na dhimwe oontiligane. Aantu ohaa longitha oohauto okuya pomahala gi ili, aantu ohaa longitha wo oohauto moku ninga oongeshefa dhawo dhoku hinga, opo ya vule okumona mo iimaliwa yo vule okukwatha aakwanezimo yawo.

Oombaanga ohadhi gandja iilonga kaantu etaya imonene mo iimaliwa. Oombaanga ohadhi gandja wo omakwatho kaantu ngaashi uusila mboka tawu longithwa okuteleka iimbombo yo ya kale yena oonkondo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda omagumbo, okulanda iimuna yawo. Ohaya longitha wo iimaliwa okufutila aanona oosikola dhopombanda. Ohaya longitha wo iimaliwa okulanda iipumbiwa yomegumbo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa momikalo dha yooloka. Ohaya longitha iimaliwa okukalanda omagumbo okukalanda ooohauto dhawo, okufuta oosikola dhoyana, okulanda iipumbiwa yomegumbo, okulanda iikutu yawo nosho tuu.

Okuyalula iimaliwa ohaku kwathele aantu ya kale yeshi kutya oye na iimaliwa ingapi ko ohaku yanda omapuko uuna aantu taya futu, ko ohaku longo wo nontseyo yomwaalu, ko ohaku kwathele wo aantu ya dhimbulule iimaliwa mbyoka ya kana.

Oombanga ohadhi kwathele aantu momikalo dha yooloka. Oombanga ohadhi pe aantu iimaliwa yoku kalanda oondhopi yo vule oku ka tunga omagumbo gawo yakalemo nomaluvalo gawo yo yakalemo ya gamenwa.

Oombaanga ohadhi kwathele aantu momikalo dha yooloka uuna wunako omayalulo gombaanga . Aantu ohaya pungula iimaliwa mombaanga opo yikale yili megameno. Aantu ohaya pungula iimaliwa moombanga yeyi longithe monakwiiwa . Aantu ohaya longitha oombanga opo shikale oshipu okutuma iimaliwa oshowo oku yi tuminwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mokufuta aaniilonga. Aantu ohaya longitha wo iimaliwa mokutunga oosikola, oongeleka noshowo iipangelo. Aantu ohaya longitha wo iimaliwa mokulanda omagumbo gawo.

Oombanga ohadhi gandja ompito kaantu opo ya vule okwisindanena iimaliwa mbyoka taya vulu okukeyi longitha okufuta iimaliwa yosikola yuunona wawo, okukeya landela iizalomwa yosikola nosho tuu.

Aantu uuna yaya koshilongo shimwe ohaya shendjele iimaliwa yawo miimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo shoka shika oshi na uuwanawa owundji ngaashi oha shi kwathele aantu ya lande iilandomwa yawo moshilongo moka naatalelipo otaya vulu okufuta iiyenditho, oohotela oshowo iikulya.

Aantu ohaya landitha omatyofa opo yi imonene mo iimaliwa. Omatyofa ohaga yambidhidha ombunda nolutu ngele omuntu a kuutumba. Aakwanezimo otaya vulu okukuutumba pamwe komatyofa taya kundathana oshinima shontumba, aantu ohaye ga longitha wo okulala ko.

Moshilongo shetu ohamu longithwa iimaliwa iikukutu oshowo iimaliwa yomafo. Iimaliwa yomafo ohayi tu kwathele opo katu kale twa humbata uudhigu. Ohatu vulu wo okuyi topola nawa nuupu, ohatu vulu wo okuyi tumba ndele kapena ngu ta uvu kutya otuna iimaliwa, inayi fa mbyoka yiikukutu.

Aantu yamwe ohaya longitha uukalata woombaanga mokufuta iilandomwa mbyoka ya landa moostola. Ohaya longitha woo uukalata moku pewa iimaliwa mbyoka ya pumbwa moostola no itaya mana po ethimbo lyawo lyokuka kala ye li momikweyo omileleeka.

Omatyofa ohaga ningi mondunda mu kale tamu monika nawa ohaga yambidhidha ombunda ngele omuntu a kuutumba. Aakwanezimo otaya vulu okukuutumba pamwe komashofa taya kundathana oshinima shontumba. Aantu ohaye ga longitha wo okulala ko.

Aantu ohaya yi moositola opo ya ka lande omagano, aantu ohaya yi moositola opo yaka faathanithe oondando dhiilandoma yo ohaya yi moositola opo ya katale iilandomwa mbyoka opo yeyamo iipe noha yayi moositola opo ya ka lande iipumbiwa yomegumbo.

Iilongo muuyuni ohayi longitha iimaliwa ya yooloka ngaashi moNamibia ohatu longitha oondola omanga Angola aantu ohaya longitha omakwanza. Sha yela kutya uuna omu Namibia tayi mo Angola okuna oku shendjela iimaliwa mbyoka ena momakwanza opo a vule oku landa iilandomwa ye muAngola.

Aatalelipo oyendji oha yeya moshilongo opo ya tale oondjamba naashika otashi eta iimaliwa moshilongo shetu. Aantu mboka haya longo miikunino yiinamwenyo otaya mono wo iilonga.

Omuntu kehe okwa pumbwa okuyalula iimaliwa ye opo amone kutya iimaliwa oyili ingapi otashi kala wo oshipu ngele taka futa iilandonwa ye mositola nenge uuna tekeyi pungula oshoka okushi nale iimaliwa mbyoka ena mondjato ye.

Omatyofa ohaga kala ge li momalwaala ga yooloka shi ikwatelela kutya omulandi okwa hala olwaala luni. Aanangeshefa wo ohaya landitha omatyofa, opo yi imonene mo iimaliwa mbyoka taya longitha okufuta omalusheno noshowo okufuta omeya.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mokulanda oondjato, oombete noshowo okutunga omagumbo gawo. Aantu ohaya longitha wo iimaliwa mokufuta omalweendo gawo.

Aantu ohaya tseyithilwa kutya uuna taya yi koshilongo shimwe shi ili omwaalu gwiimaliwa mbyoka taya shendje ohagu kala gu thike peni, opo shi ninge oshipu okutala kutya oya pumbwa okuya niimaliwa yi thike peni uuna taya yi koshilongo shontumba yo ya ka vule okulanda iipumbiwa yawo.

Momagumbo ogendji ohamu kala muna iimeno mbyoka hayi ningitha egumbo opo li kale tali monika nawa. Ohamu kala wo muna ombepo ya talala nawa. Iimeno mbyoka aantu ota ya vulu oku keyi landitha po, e tayi imonene mo iimaliwa.

Iitaafula ohayi longithwa momagumbo, moongeshefa, oshowo moosikola. Iitaafula ohayi longithwa kaantu megumbo oku leshela po, noshowo okunyolela po. Iipundi ohayi longithwa okukuutumba.

Momahala ogendji oto adha mo muna iipundi oshowo iitafula. Aantu otaya vu okukutumba mpoka e taya landa iikulya mbyoka ya hala, e taye yili ya manguluka, nashoka taya li otaya kala ya manguluka nawa.

Eshina lyokuyalula iimaliwa ohali kwathele okuyalula iimaliwa meendelelo. Ohali shonopeke okuyalula omapuko. Ohali kwathele aalandi ya kwathelwe meendelelo. Ohali kwathele iilonga yomoongeshefa yi endelele. Ohali kwathele aaniilonga ya yalule omwaalu ogundji gwiimaliwa nuupu.

Oombaanga ohadhi gandja iilonga kaantu, oombaanga ohadhi gandja wo omakwatho ga yooloka kaantu, ngaashi okuya pa iikulya niikunwa. Ohadhi kwathele wo aanasikola momikalo dha yooloka, okuya landela omizalo dhosikola.

Oombanga ohadhi pe aantu oompito opo ya lande oohauto dhawo, ta pewa omikuli kombanga yo taye ke dhi shunitha niishohela. Oohauto odhi na wo uuwinayi owundji oshoka ohayi eta iiponga.

Uuyelele ohawu kwathele aantu ya mone ko uusiku. Uuyelele ohawu gandja egameno uusiku. Uuyelele ohawu kwathele mokukeelela iiponga uusiku. Uuyelele ohawu longithwa kaanasikola, opo yi ilonge uusiku.

Aantu oha yayi mositola yaka lande iilandomwa yawo, ngashi oondjato, dhoka dhili pomaludhi, dhimwe oondudhe nadhimwe otiligane, mondjato aantu ohaya tulamo iikutu yawo, oshowo omagadhi gawo uuna tayayi pomahala gili nogili.

Iilandomwa mositola ohayi kala yapakelwa nawa, nashika osha ningi oshipu opo aalandi yewala yukilila kiilandomwa mbyoka yahala oku landa, aanangeshefa mbaka oha ya mono iimaliwa, una aalandi yalanda.

Aantu ohaya vulu okuya momathigathano ga yooloka ngaashi gokuteleka, ndele ehangano lyontumba tali ya pe iimaliwa. Iimaliwa mbyoka otaya vulu okuyi longitha okuyambula po oongeshefa dhawo.

Omasipili ohaga longithwa ngele aantu taya zala oonguwo dhawo, ohaga longithwa ngele aantu taya kamula oomafufu gawo go ohaga longithwa moositola dhiikutu. Omasipili ohaga ningi ondunda oshona yi ninge onene.

Aantu ohaya yi moositola opo ya ka lande oondjato moka taya tula iilandomwa yawo oshowo iikutu uuna taya yi momalweendo. Aantu ohaya yi wo moositola ya ka lande oombindja dhawo dhuutalala opo ka ya se uutalala uuna ku na uutalala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku tameka oongeshefa dhawo, oku futa oondjambi dhaaniilonga, okufuta omayakulo gomiipangelo uuna tayehama, okulanda omiti dhiimuna noshowo oku futa omalweendo gawo

Aantu ohaya ka talela po omandiki goositola oshoka momagumbo ohamu kala muna uuza. Aantu yamwe ohaya ka landa iipumbiwa yawo yomegumbo. Aantu yamwe ohaya yi komandiki goositola oshoka okuna iilonga.

Oostola ohadhi adhika moondolopa nosho tu momikunda, aantu mboka haya longo moostitola ohaya tula iilandomwa melandulathano opo aalandi yeye ya kuthe shoka yahala okulanda, oositola ohadhi gandja iilonga kaakwashigana.

Aantu ohaya yi moositola opo ya kalande iilandomwa yawo yo yamwe ohaya yi kositola opo yaka faathanithe oondando dhiilandomwa. Oositola ohadhi gandja iilonga kaantu mboka haya longo mo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oombuto dhokukuna momapya gawo. Iimaliwa ohayi longithwa kaantu okufuta omagumbo moka haya zi. Ohayi longithwa kaantu okufuta omeya oshowo olusheno. Iimaliwa ohayi kwathele aantu okutota oongeshefa dhawo.

Aanangeshefa ohaya landitha omatyofa, iipundi, oosikopa, omatalashe, opo ya vule oku imonena mo iimaliwa, ya vule okukwatha omazimo gawo.

Aantu ohaya ka talela po komandingi goositola ga yooloka. Yamwe ohaya yi ko, oshoka oku na oositola odhindji dhi li pehala limwe. Aantu otaya vulu okulanda iikutu, iikulya noshowo iipumbiwa yawo yimwe nuupu. Momandiki goositola ohamu kala mwa gamenwa. Ookuume oshowo aakwanezimo ohaya vulu okukala ethimbo pamwe ye li momandiki goositola.

Oombaanga ohadhi kwathele aantu nkene yena oku kala taya longitha iimaliwa yawo, nkene yena oku pungula iimaliwa yawo nomwaalu goopelesenda ndhoka yena oku kala yedhi longitha okulya oshowo oku landa iilandomwa yimwe.

Oombaanga ohadhi kwathele oongundu dhomaudhano iimaliwa ya lande omatanga nosho woo omizalo dhomaudhano, dho ohadhi kwathele mokulongekidha omathigathano gomaudhano. Oombaanga ohadhi kwathele aadhani dhingi ya ye momalweendo ya ka ninge omathigathano.

Mooskopa ohaku tulwa iinima yo paumwene mo ohamu vulu okuya iinima iidhigu. Aantu ohayeshi mono oshipu sho taya kombo oshoka iinima oya pungulwa nawa mooskopa. Ooskopa ohadhi tulwa iikutu nayilwe dho ohadhi kelele iikutu kaayikale yina ontsi.

Oradio yomuzizimbe ohayi ulike omaudhano, yo ohayi kwathele aantu ya landule iiningwanima yopethimbo, yo ohayi longo uunona okwiimba, oku yalula oshowo oku popya, yo ohayi gandja uuyelele kombinga yonkaloyombepo. Oradio yomuzizimbe ohayi kwathele aapambele ya kale ethimbo pamwe.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha oombete opo yi imonenemo iimaliwa. Oombete odhili pomalwaala ogendji dhimwe oonduudhe na dhimwe oontokele. Oombete ohadhi kwathele aantu opo yakothe nawa yo yapenduke yavululukwa nawa. Oombete ohadhi kwathele aantu opo kayakale yena omalutu taga ehama go ogaloloka uuna yavululukilwa ko.

Ombaanga yaVenduka ano tutye Ombaanga ndjoka onene moshilongo oshitayi shimwe tashi ashika

Aantu ohaya zala iikutu opo yiikelele kuutalala. Aantu mboka haya landitha iikutu ohaya mono mo iiyemo. Ohaya kutu wo aantu yo taya pewa iimaliwa mbyoka taya vulu oku kakwatha omazimo gawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mokulanda ookompiuta dhawo dhopeke , ndhoka taya vulu okulongitha momagumbo gawo, moombelewa, oshowoo koosikola. Iimaliwa ohayi longithwa wo okulanda omamate ngoka heya ga longitha momagumbo .

Oositola dhiikutu ohadhi hili aalandi yiikutu yeye pomudhingoloko. Mwene gwositola oha mono iimaliwa. Ohadhi kwathele aantu ya lande oompumbwe noku gandja iilonga kaantu mboka haya longo mo.

Iipundi ohayi kuutumbwa kaantu. Iipundi mbyoka ya longwa miiti ohayi ya kola yo iipu okupangela uuna ya teka. Iipundi mbyoka ya longwa miiti ohayi vulu okukala po oomvula odhindji. Iitaafula ohayi longithwa momagumbo, moosikola noshowo moombelewa. Piitaafula ohapu leshelwa kaanasikola.

Aantu ohaya kala ye li momikweyo, opo ya vule oku ka futa iilandomwa mboka ya landa mositola. Aantu ohaya kala wo ye li momukweyo, opo ya tule po elandulathano li li nawa. Aantu ohaya kala wo momukweyo, opo ya ka pule uuyelele mboka ya hala oku ka pula pomashina.

Megumbo kehe ohamu kala mu na ondunda moka aantu taya vulu okuya ya ka kundathane iinima yawo ye ya pamba nohamu kala mu na iipundi mbyoka aantu haya kala ya kuundumba, opo kaya vulwe mbala yo ya kale ya pulakena nawa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mokufuta omahooli gomoohauto dhawo. Aantu ohaya longitha wo iimaliwa mokufuta olusheno, yo ohaya longitha iimaliwa mokulanda iipumbiwa yomomagumbo gawo.

Eshina lyokuyalula iimaliwa ohali kwathele okuyalula iimaliwa mendelelo ,ndyo ohali kwathele iilonga yomongeshefa yi endelele, ndyo ohali shonopeke omapuko, ndyo ohali kwathele aalandi ya kwathelwe mendelelo, ndyo ohali kwathele aaniilonga yalulile omwaalu ogundji gwiimaliwa nupu.

Aantu ohaya kala ye na oongeshefa, opo ya vule okumona iimaliwa. Aanangeshefa ohaya kunu aantu naantu mbaka ohaya mono iilonga momukalo gwa tya ngaaka nohaya mono iimaliwa, opo ya vule oku ka kwatha omazimo gawo.

Aantu moshilongo shetu ohaya longitha uukalata wawo wombaanga okulanda iipumbiwa moositola. Uukalata wombaanga ohawu longithwa wo okufuta omalusheno noshowo okufuta iipumbiwa yilwe.

Iitaafula osho wo iipundi mbyoka ya longwa miiti ohayi vulu okuyonuka komeya, ohayi vulu okulika po koohwa, otayi vulu okupya komulilo. Ohayi kala yi na ondilo. Iitaafula osho wo iipundi mbika iidhigu uuna to yi humbata.

Ethigathano lyomaudhano olya simana, oshoka ohali kaleke aantu ya kale ye na uukolele. Lyo ohali longo aantu okusimaneka oompango. Lyo ohali eta aantu pamwe. Lyo ohali tsu aantu yalwe omukumo, opo ya kuthe ombinga muudhano. Aadhewuli yomaudhano ohaya futwa.

Oombaanga ngaashi Nedbank ohadhi gandja omahaleloyambeko uuna aantu taa yi mefudho nosho tuu. Ohadhi gandja wo omikuli kaakwashigwana, opo efudho lyawo li kale ewanawa.

Oositola dhiikutu ohadhi kwathele aantu yalande iikutu nuupu , ohadhi gandja iilonga kaantu mboka haya longomo . Dho ohadhi hili aalandi yiikutu yeye pomudhingoloko. Mwene gongeshefa yiikutu ohamono mo iimaliwa.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yooloka. Omuntu ota vulu okuyi longitha uuna a ka talelapo pehala lyontumba ta landa iilandomwa ye, ethimbo limwe ohayi longithwa okufuta oosikola dhuunona wetu.

Ombaanga nenge aantu ohaya gandja omakwatho kaakwashigwana uuna pamwe nenge oyaninga oshinima shontumba nenge ya hala okukwathela omukwashigwana gontumba opo a vule okwiihumitha komeho nenge uuna asindana.

Iipundi ohayi kuutumbwa kaantu. Iipundi mbyoka ya longwa miiti iipu ohayi kala ya kola yo iipu okupangela uuna ya teka. Iipundi mbyoka ya longwa miiti ohayi vulu okukala po oomvula odhindji. Iitaafula ohayi longithwa momagumbo, moosikola oshowo moombelewa. Piitaafula ohapu leshelwa kaanasikola.

Moshilongo shetu omuna oositola dhiikutu moka moka aakwashigwana taya vulu oku eta taya landa iikutu yawo opo kaya se uutalala noositola dhino dhiikutu ohadhi gandja iilonga kaakwashigwana.

Aantu oha ya longitha iimaliwa oku tameke oongeshefa dhawo, okufuta oondjambi dhaaniilonga, okufuta omayakulo gomiipangelo uuna ta ya ehama, okulanda omiti dhiimuna yawo nosho woo okufuta omalweendo.

Iimaliwa ohayi kala yatopolwa opo dhininge oshipu uuna aantu taya yalula. Uuna iimaliwa yatopolwa ohashi ningi oshipu aantu ngele taya landa nenge taya landitha. Iimaliwa uuna yatopolwa ohashi kwathele oombaanga dhiyi tule melandulathano.

Oku pungula iimaliwa yoye oshiwanawa oshoka oto vulu oku yi longitha ngele opweya uupyakadhi wombaadhilila, yo ohayi vulu oku longithwa oku futa oosikola. Aantu ohaye yi longitha oku landa iinima ya simana, yo ohayi vulu oku longithwa oku tota po ongeshefa.

Eshina lyoku yalula iimaliwa ohali kwathele oku yalula iimaliwa meendelelo , lyo ohali kwathele iilonga yomoongeshefa yi endelele, lyo ohali shonopeke oku yalula omapuko, lyo ohali kwathele aalandi ya kwathelwe meendelelo, lyo ohali kwathele aanilonga ya yalule omwaalu gwiimaliwa oyindji nuupu.

Aantu ohaa pungula iimaliwa moombaanga, opo yi kale yi li megameno. Ohaye yi pungula wo, opo yeke yi longithe monakuyiwa. Ohaa longitha oombaanga, opo shi kale oshipu okutuma iimaliwa nosho wo okuyi tuminwa. Itaya kala we ya humbata iimaliwa oyindji ngele ohaye yi pungula koombaanga.

Moositola ohamu kala muna iilandomwa mbyoka hayi kala yapakelwa nawa moolaka ,opo shoka aantu tayeya ota yeya owala taya kutha kehe shoka yahala naashoka itashi manapo nande ethimbo lyawo lyokulanda nenge lyokukutha shoka yahala.

Aantu ohaya longitha uukalata wawo woombanga mokufuta iilandomwa yawo mbyoka ya landa moositola. Moositola ohamu kala mu na iilandomwa mbyoka ha yi kala ya pakelwa nawa moolaka, opo aantu sho taye ya, otaye ya owala taa kutha shoka ya hala, shi li melandulathano ewanawa.

Aanambelewa yomoombanga ohaya gandja uuyele kaantu. Nuuna ndono taya gandja uuyelele mbuno ohaya futwa oshoka otaya longele kondje yombaanga, niimaliwa mbino otayi keyi longitha okufutila aanona yawo oosikola nokulanda iipumbiwa momagumbo gawo.

Moshilongo shetu aantu ohaya fala iimaliwa yawo koombaanga opo yekeyi pungule opo yikale yagamenwa shivulithe sho tayi pungulwa megumbo ndele e tayi yakwa po kuunona nenge yaninga oolusu shaashi ngaashi aantu yonale kwali haye yi pungula moondooha e tayi ningi oolusi.

Ongodhi yopeka ohayi longithwa oku ninga omakwatathano naakwanezimo ngoye oto vulu wo oku tala omayalulilo gokombaanga yoye noshowo oku tuma oshimaliwa wu li ashike megumbo

Iitaafula nosho woo iipundi mbyoka yalongwa momiti ohayi vulu oku yonuka komeya, ohayi vulu oku likapo kuuhwa, otayi vulu okupya komulilo ohayi kala yina ondilo iitafula osho woo iipundi mbika iidhigu uuna weyi umbata.

Aantu ohaa longitha iimaliwa mokupululitha, aantu ohaa longitha wo iimaliwa mokulanda omahini go yana, aantu ohaa longitha wo iimaliwa mokufuta oondjo dhayo.

Oombanga ohadhi gandja iimaliwa kaakwashigwana opo ya vule oku ka tunga po omagumbo gawo, ano ya vule oku kala ye na omalukalwa. Naashika ota shi ya etele yakale ye na enyanyu enene yo ya kale yuuvite etumba, ye li momagumbo gawo, itaavulu oku monithwa iiponga kiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga.

Ongala ohadhi ningi pehala pukale tapu monika nawa po opuna ombepo yayela nawa. Iipundi hayi longithwa aantu opo yakutumbeko yavule oku vululukwa.

Ombete oyo aantu haya lala , aantu ohaya vulu wo okutulako iikutu una taye ilongekidha okuya kiilonga kohaku yalwa wo omakumbatha opo yikale tayi monika nawa kohaku tulwa wo iikusinga mbyoka aantu hayalala taya teteke omitse dhawo uuna taya lala.

Aanangeshefa oyendji oya tunga omahala gawo, moka aantu taya vulu okuvulukilwa uuna ya loloka, nenge ya ka ninge iigongi yawo ya kuutumba, taya kundathana kombinga yoshinima shontumba, nosho tuu.

Iimaliwa oha tu yi longitha oku futila uunona wetu moosikola, oha tu yi longitha wo oku landa iipumbiwa yetu momagumbo, oha tu yi longitha wo oku futa omeya, omalusheno nosho wo okulanda iizalomwa moositola.

Olweendo otalu vulu oku kala lwa gamenwa kombaanga naashika oshi na uuwanawa owundji oshoka ombaanga ohayi futu omayakulo gomoshipangelo uuna omuntu a ehamena molweendo nenge a monena mo oshiponga. Uuna olweendo lwa ngambekwa ohaya vulu okukwatha.

Oombaanga ohadhi vulu okugandja uundini wokutula emeya omapyu kaakwashigwa nosho wo omakutha opo kaaya se kuutalala, na shika ota shi ningi onkalamwenyo yaakwashigwana yi kale ompu.

Iimeno oha tuyi tula momagumbo getu .opo yi kale yo opaleka momagumbo getu oshoka ngele po kuma pu na iimeno ohapu kala ta pu monika nawa, yo iimeno woo oha yi eta ombepo ombwanawa yo oya talala nawa . Ngele ka punasha iimeno I tatu mono ombepo yagwana ano iimeno oyasimana.

Oositola ohadhi adhika moondoolopa nomomikunda. Aantu mboka haya longo moositola ohaya tula iilandomwa melandulathano opo aalandi ye ye taya kutha shoka ya hala okulanda. Oositola ohadhi gandja iilonga kaakwashigwana. Aantu ohaya yi koositola opo ya kafaathanithe oondando dhiilandomwa.

Oombanga dhimwe ngaashi NedBank oha gandja iimaliwa, uumbindja, oombandi nuugala kaatondoki naashika otashi pe aatondoki omukumo notashi ya pe ya kale yena omalutu gena uukolele.

Iilongo muuyuni ohayi longitha iimaliwa ya yooloka. Ngaashi MoNamibia ohamu longithwa oondola, omanga Angola oha longitha omakwanza. Shayela kutya uuna omuNamibia tayi mu Angola okuna okushendjela iimaliwa mbyoka e na, momakwanza, opo a vule okulanda iilandomwa ye muAngola.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya, iikutu niipumbiwa yilwe. Iimaliwa iipu okuhumbatwa ohayi pungulwa moombaanga. Iimaliwa yomafo ihayi mana po ethimbo ngele omuntu tafutu. Aantu ohaya pungula iimaliwa opo ye ke yilongithe monakuyiwa.

Ombanga ngashi oStandard bank ohayi gandja iiyema kaakwashigwana okuya yambidhidha mpoka taya vulu. Ohayi gandja niilonga kaakwashigwana opo ya longe moStandard bank.

Omuntu ngele oha pungula iimaliwa kombaanga, ota vulu okutala omwaalu gwiimaliwa mbyoka yili komayalulilo gombaanga ye, ta vulu okushiningila meni lyombaanga oshali. Nashika otashi ningi onkalamwenyo ye yikale ompu.

Ongodhi ohayi longithwa okukwatathana nookuume ketu oshowo naakwanezimo yetu. Uuna to landa ongodhi oho gandja iimaliwa mbyono oyo tayi longithwa kaanangeshefa okukalanda iilandomwa yimwe yomositola.

Uuna omuntu waka talela po koshilongo shilwe, oho shendje, oho lundulula iimaliwa yoye yomoshilongo sheni kiimaliwa yomoshilongo shoka ngoye wuli waka talela po, naashika otashi vulu oku tula pombanda eliko lyoshilongo oshoka ongushu yiimaliwa inayi faathana.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa omagumbo, ohaya longitha woo iimaliwa iimuna yawo, ohaya longitha iimaliwa oku futila omaluvalo gawo oosikola dhopaumwene opo aanona yawo ya mone elongo lyili nawa, ohaya longitha woo iimaliwa oku landa iipumbiwa yomegumbo ngaashi oothewa, iikulya nosho tuu.

Onkompiyuta yopeke ohayi kwathele aantu opo ya ninge iilonga yawo yosikola yo ohayi vulu okulongithwa okunyola oemail oshowo okudhengela omuntu nohayi pungula oondokumende dha simana. Aanona ohaye yi longitha okupulakena oongalo yo ohayi longithwa moongeshefa.

Osikopa ohadhi tulwa iikutu nayilwe. Ohadhi kelele iikutu ka yikale notsi. Ohadhi longithwa momagubo ohadhi kwathela iinima yopaumwe. Moskopa ohamu vulu okuya iinima iidhigu. Aantu ohaye shimono oshipu sho taya opaleke oshoka iinima oya pungulwa nawa.

Ombanga yotango yopashigwana ohayi gandja wo omakwatho ngaashi okugandja oombandi kaakwashigwana uuna oyo ya sindanapo ethigathano lyontuma muudhano wontumba.

Ombaanga ohadhi gandja uuyelele kaakwashigwana opo kaya yugwe iimaliwa yawo kookalyampombo nashika otashi ningi onkalamwenyo ompu kakwashigwana yo yatsikile nokumbanga nombaanga ndjoka.

Moositola oha mu adhika omeya giiyimati ngoka aakwashigwana ha ya landa, ee taya kanwa. Oha ga dhenge po woo enota. Oha mu adhika woo omahini, ngoka pethimbo limwe omuntu ta vulu okuga nwa nenge ape okanona ke, thimbo limwe oha ga longithwa okuliwa noshithima uuna omuntu ke nasha oshivelelwa.

Aakwashigwana ohaya vulu okupungula iimaliwa yawo kombaanga ngaashi koStandard Bank. Standard Bank oha gandja wo iilonga kaakwashigwana yetu, opo ya vule oku ikwatha momagumbo gawo. Oha gandja wo oopena koosikola moshilongo shetu.

Momiti ohamu zi iihongomwa ya yooloka ngaashi iitaafula, iipundi. Iitaafula ohayi vulu okulongithwa omuntu ta tula po nenge okayaha kiikulya ye, niipundi ohayi longithwa omuntu ta kuutumba ko nando okuli.

Aakwashigwana ohaya pewa iimaliwa kombaanga ngaashi Bank Windhoek Moku ikwathela nayo nenge ethimbolimwe ohaya kala nokuli ya sindana ano ethigathano lyaliko.

Oombaanga ohadhi gandja omauyelele kaakwashigwana nenge kaantu mboka haya mbaanga mombaanga moka kutya oya lundulukila kehala limwe nohaya gandja edhina lyehala ndyoka kutya olini naashika otashi ningi oonkalamwenyo dhaakwashigwana yi kale oompu kayaye pehala mpoka kaayeli we ndele yaye owala kehala hoka yalundulukila.

Ombaanga ngaashi oBank Windhoek ohayi pe aakwashigwana ompito, opo yi isindanene iimaliwa, thimbo limwe ohashi vulu oku isindanena uukalata womahooli goohauto dhawo mokuninga ashike oshinima shanathangwa.

Aanambelewa yomoombaanga ohaya eta omayakulo popepi opo aakwashigwana kaya ende iinano iile. Aanambelewa ohaya futwa iimaliwa kombaanga nohayeyi longitha oku kwatha omazimo gawo, oku futila aanona yawo oosikola nosho tuu.

Opu na oositola ndhoka hadhi landitha iilandithomwa ngaashi omatyofa ngoka aantu haya longitha okukutumba oshowo oombete ndhoka aantu haya lala uuna taya vululukwa omutenya nenge uusiku.

Omatyofa oha ga ningi mondunda yokuvululukila mukale tamu monika nawa go oha ga yambidhidha ombunda nolutu ngele omuntu a kuutumba. Aakwanezimo ota ya vulu okukutumba pamwe komatyofa taya kundathana oshinima shontumba, aantu oha yega longitha okulalako.

Ombanga ngaashi ombanga yotango yopashigwana oha yi gadja ompito kaakwashigwana opo ya vule okukaninga omikuli yo ya vule okukalanda iilandomwa yawo mbyoka ya hala kehe mositola moka taya vulu okulanda.

Moositola odhindji moshilongo omuna omashina ngono aantu taya vulu oku ga longitha oku kanda uulichaacha wawo woku tula koongodhi, oku landa olusheno nosho tuu.

Iikutu ohayi zalwa kaantu opo kaaya se uutalala. Ohayi kala ya pakelwa nawa moositola, opo shi ninge oshipu kaalandi shoka ta yeya kaashi manepo ethimbo lyayo. Iitafula ohayi longithwa okutula iinima opo yi kale yili melandulathano nawa.

Uuyele oha wu kwathele aantu yamoneko uusiku. Uuyelele oha wu gandja egameno uusiku, uuyelele oha wu kwatha nokukeelela iiponga uusiku, uuyelele oha wu kwatha aashingi ya mone moondjila nawa. Oongeshefa ndhoka hadhi longo uusiku ohadhi longitha uuyelele. Uuyelele oha wu longithwa kaanasikola oku ilonga uusiku.

Opena omahala ogendji go kuvulukiwa mpoka aantu tamu vulu okuya naakwanezimo , eta mukalapo tamu kundathana oshinima shontumba nenge mwayako mwa kalya nenge uulalelo nenge omwiha pamwe naakwanezimo yoye.

Okataafula oka pumbiwa mondunda yoku lala opo omuntu a vule oku tula po omambo oshowo ongodhi, ko ohaka kwathele ondunda yi kale ya yela nawa yo oyili melandulathano, omuntu oto vulu oku kalongitha ngele tolesha nenge tonyola oto vulu oku tula po oka ndini komeya oshowo okalamba koye.

Iimaliwa ohayi longithwa kaantu oku futa omagumbo mpoka haya zi, aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oombuto dhoku kuna momapya gawo yo ohayi longithwa oku futa omeya oshowo olusheno, iimaliwa ohayi kwathele aantu opo ya tote po oongeshefa dhawo.

Ombaanga yaBank Windhoek oya yambidhidha melongo, oshoka otayi vulu oku gandja iimaliwa koosikola dha yooloka, tayi landa iipumbiwa yosikola, omizalo dhosikola, nashika otashi eta enyanyu maanona.

MVA fund ohagandja iimaliwa kaakwashigwana uuna yaningila oshiponga mopate yaayehe. Ohagandja nduno iimaliwa mbyono, uuna ngele omukwashigwana okuli momwenyo ohapewa nduno iimaliwa ye, nongele aakwashigwana yahulako, iimaliwa ohayi gandjwa komazimo gwawo opo yavule okwiikwatha uuna yeli moombwiinayi.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omakwatho kaakwashigwana uuna wa longitha okakalata koye kombaanga yopashigwana. Otaya vulu oku ku kwathela wo okufala iinima yoye pamwe owa landa nande ombete kositola yontumba etaye yi fala kegumbo oshali.

Aanangeshefa oyena oosikola moka haya landitha iikutu noondjato dhalongwa miinima yayooloka naashika otashi ya etele iiyemo uuna aantu yeya okulanda. Otashi pe wo aantu yamwe iilonga opo yavule okwiikwatheka niimaliwa mbyoka.

Aantu ohaya yi moositola ya ka lande oondjato dhawo dhoku ya momalweendo. Aantu ohaya ya yi woo moositola ya ka lande oongaku dhomaluvalo gawo nodhawo yoyene. Aantu ohaya yi woo moositola ya ka lande uundjato wawo wopeke woku enda nawo.

Oku yalula iimaliwa ohaku kwathele aantu ya kale yeshi kutya oyena iimaliwa ingapi, ko ohaku yanda omapuko ngele aantu taya futu, ko ohaku longo uunona otseyo yo mwaalu, ko ohaku kwathele aantu ya dhi mbulule iimaliwa mbyoka ya kana po.

Oku shendjela iimaliwa yo ye kiimaliwa mbyoka tayi longithwa moshilongo shoka wa ka talelapo. Oshinima oshiwanawa aanasikola mboka yekiilongela kondje yoshilongo otaya longitha iimaliwa yomoshilongo shoka. Sho ohashi etele aantu mboka taya shendje iimaliwa noombaanga iilonga.

Oombanga ngaashi Nedbank odhe shitu ningala oshipu, oshoka otatu vulu oku mbaanga omanga tuli momagumbo getu, otatu vulu oku landa omalusheno , otatu vulu oku tuma iimaliwa omanga tuli momagumbo getu, Otatu vulu okutuma uurichaacha wetu omanga tuli momagumbo getu. Shika oshetu ningila oshipu opo kaatulongithe iimaliwa miiyenditho.

Ombaanga ohadhi kwathele oongundu dhomaudhano iimaliwa ya lande omatanga nosho woo omizalo. Ohadhi kwathele woo mokulongekidha omathigathano gomaudhano. Ohadhi kwathele woo aadhani dhingi ya ye momalweendo ya ka ninge omathigathano.

OBank Windhoek ohayi gandja iimaliwa oopelesenda omilongo mbali uuna wa longitha okakalata koye hono koVisa. Weka longitha mokulanda iinima yokondje yoshilongo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja wo ekwashilipaleko. Uuna wa kwashilipalekitha iinima yoye ngaashi nande ongodhi nenge ombete ndele tayi yakwapo, oto vulu oku galulilwa iimaliwa mbyono nenge to pewa ongodhi nenge ombete yimwe, ano iilandomwa yoye otayi kala ya gamenwa.

Aantu oyendji moshilongo shetu ohaya kutha ombinga moForex moka taya longitha iimaliwa. Ethimbo limwe ohaya sindana nethimbo limwe iimaliwa yawo ohayi lika po. Uuna ya sindana otaya vulu okushuna mo natango iimaliwa yawo mbyono, opo ya vule okusindana ishewe.

Oombanga odha simana moshilongo shetu oshoka ohadhi gandja iimaliwa kaagundjuka mboka taya dhana ano ngeyi otadhi humitha komeho ontseyo yaagundjuka moshilongo shetu yo taka dhane woo kiilongo iikwawo yo yi imonene omasindano

Aanangeshefa ohaya yalula iimaliwa opo ya mone kutya iimaliwa mbyoka yali ya longitha oku tota po ongeshefa ndjoka oya za mo ngaa nenge inayi za mo. Aantu ohaya yalula woo iimwaliwa opo ya mone kutya oye na mo omwaalu gwiimaliwa ingapi momaambo yo kaayi yakwe po.

Iimaliwa oyina omauwinayi ogendji ngaashi, ohayi etele aantu ya yakepo yayakwawo. Iimaliwa ohayi teyapo omakwatathano , oshoka aantu otaya kala taya iyula omalaka omauwinayi . Iimaliwa ohayi ningi aantu aananyalo. Iimaliwa ohayi etapo ondumbo pokati kwaamboka yena iimaliwa oyindji naamboka kaayena sha iimaliwa.

Oohawuto ohadhi kwathele aakwanezimo yaye molweendo pamwe dho ohadhi fala aantu kiilonga nokosikola, dho ohadhi kwathele aantu yaye pehala lyontumba mendelelo dho ohadhi kwathele oku humbata iinima iidhigu dho ohadhi gandja iilonga kaantu yoku hinga noyoku pangela.

Ethigathano lyomawudhano olyasimana oshoka ohali kaleke aantu yakale yena uukolele, lyo ohali longo aantu oku simaneka oompango, lyo ohali eta aantu pamwe, lyo ohali tsu aantu yamwe omukumo opo yakuthe oombinga momawudhano. Aadhewuli yomawudhano ohaya futwa.

Aantu oyendji ohaya ningi iitafula niipundi yiiti hayi zi momiti dha yooloka. Piitafula ohapu tulwa omambo uuna aanasikola taya lesha piitafula ohapu tulwa nuuyaha wiikulya uuna aantu taya li. Iipundi ohayi kutumbwa kaantu.

Ombaanga yopashigwana oyetu kwathele okwiinyolitha omapeko. Omapeko goma fumbiko naa shika oye tu ningile oshipu oku fumbika oonakusa yetu nosho wo oku longitha iimaliwa mbyoka twa kala noku nanwa oku landa iilandomwa moosa.

Aanambelewa yomoombanga ohayeeta omayakulo popepi opo aantu yapewe omukumo yo yapatulule omayalulilo goombanga. Aantu ohapewa uuyelele mendelelo naantu yomomudhingoloko ita yendewe iinano iile okuya koombanga.

Aantu ohaya longitha uukalata wawo wombaanga mokufuta iilandomwa yawo osho wo okupewa iimaliwa mositola. Shika oshi na omauwanawa ogendji ngaashi itashi mana po ethimbo, oshoka oto futu nokupewa iimaliwa pethimbo limwe, aantu itaya endewe iinano iile yaka nane iimaliwa.

Momandiki goositola omu na oositola odhindji dhi li pehala limwe. Aantu otaya vulu okulanda iikutu, iikulya oshowo iipumbiwa yawo yimwe nuupu. Momandikki goositola ohamu kala mwa gamenwa. Ookuume oshowo aakwanezimo ohaya vulu okukala ethimbo pamwe ye li momandiki goositola.

Omambakumbaku ogena uuwinayi ngaashi ohaga tulwa omahooli go ogena ondilo kugalanda, go ohaga eta iiponga ngele inaga pangelwa nawa, ohaga ningi ekudhilo go ohaga longithwa kiimaliwa oyindji ngele gateka.

Opuna omashina ngoka haga longithwa oku yalula iimaliwa, nashika ohashi ningile aakwashigwana nenge aalongi yo moombanga oshipu oshoka itaya mana po we ethimbo lyokukala taya yalula iimaliwa. Omashina ngano oga ninga lela onkalamwenyo ompu.

Omasipili ohaga ningi ondunda onshona yininge onene. Ohaga longithwa ngele aantu taya zala oonguwo dhawo, ohaga longithwa wo ngele aantu taya kamula omafufu gawo, nohaga longithwa wo moositola dhiikutu.

Tate Kalunga okwa shita aantu yena uunongo wa yooloka. Yamwe otaya vulu oku honga omutse gomuntu . Taye gu longo momiti dha yooloka ngaashi omisati, omihama nosho tuu.

Aakwashigwana ohaya vulu okuya kombaanga yaka heheleko iimaliwa mbyoka haye yi futu niihohela. Oongombe ohamu kandwa omahini ngoka hatu ga li. Omwiidhi ogo hagu liwa kiinamwenyo yetu ngaashi oongombe opo dhikale nomwenyo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aakwashigwana okufuta oondjo dhawo uuna ya landa iilandomwa yawo koondjo ye yi landa mositola yontumba. Naashika ohashi kala lela oshipu opo aakwashigwana kaya kwatwe kevundakano lyomadhiladhilo.

Moositola oha mu landithwa iilandomwa ngaashi iikulya moka aakwashigwana ha ya yimo e ta ya kalanda opo ya vule oku kala ye na oonkondo opo ya ka longe oshilonga shontumba.

Momandiki goositola imuna oositola dha yooloka ngaashi Pep, Mr price shoka hashi ningile aakwashigwana kayeende juya koositola dho kokele nohashi hupitha ethimbo lyawo. Omuna oositola moka haya landa iilandomwa yawo.

Oombete oha dhi kwathele aantu opo ya kothe nawa, yo ya penduke ya vululukwa nawa. Oombete ohadhi kwathele aantu opo yaakale yena omalutu taga ehama go oga lolola. Iikuusinga oyo hayi kwathele oothingo oshowo omitse, uuna aantu ya kotha.

Okulongitha ombaanga oshina omauwanawa ogendji, oshoka otot vulu okupewa omukuli opo wu lande egumbo lyehogololo lyoye osho woo ohauto yehogololo lyoye shampa owala wa gwanithapo iipumbiwa mbyoka ta yi pulwa unene ngaa ngele oholongo mepangelo. Uuwanawa mboka oto wu pewa.

Uundunda wokwiisikila ohawu kwathele omalutu getu oshowo iikutu yetu opo yaahalokwe komvula ngele tayi loko, wo ohatu wu longitha onga omizile ngele kwapupyala, wo ohawu keelele iipa yetu koonte dhetango, wo ohawu longithwa moohango. Uundunda wokwiisikila ohawu longithwa kaantu.

Moshilongo shetu omuna oopate oonduudhe moka aantu ta ya vulu okuningila omathigathano. Aantu moshilongo shetu oha ya ningi omathigathano opo ngoka te ya gotango asindane oshinima shontumba shoka sha tulwapo yo yavule okukala woo yena uukolele moku ninga omathigathano ngoka.

Oradio yomuzizimba ohayi kwathele aapambele ya kale ethimbo pamwe. Yo ohayi ulike omawudhano. Yo ohayi kwathele aantu ya landule iinigwanima yopethimbo. Yo ohayi longo uunona oku imba, okuyalula oshowo okupopya. Yo ohayi gandja uuyelele kombinga yonkalo yombepo.

Aanangeshefa ohaya pe oosikola dhopo pepi iimaliwa yoku ikwatha nayo. Iimaliwa ohayi longithwa wo oku landa iipumbiwa ngaashi omambo gaanona, oongaku dhaanona noshowo iipumbiwa kehe ya pumbwa megumbo.

Ongodhi ohatu yi longitha okupopya nookuume ketu nenge naapambele yetu mboka ye li kokule natse noku ya tumina uutumwalaka uufupi. Ohatu longitha wo ookompiuta dhopeke okutopatopa iinyolwa yetu, opo yi vule oku ka talwa yo yi vule okukala po, yi vule okulongithwa komapipi tage ya.

Omamate omapu okuhumbatwa. Go ohaga kwathele moondunda kaamu kale mu na omavi. Go ge na ombiliha. Aantu yamwe ohaya lala pomamate nenge ya vululukilwe po. Go omapu okuyoga.

Opuna oongeshefa moka omuntu tavulu okulanda oomboloto, okulanda oteye nenge okulanda okoothiwa opo a vule okulya ethimbo ndyono ye a mone oonkondo, opo a vule okukalongasha shoka talongo.

Aantu uuna ya ya koshilongo shimwe ohaya shendjele iimaliwa yawo miimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo shoka. Shika oshi na uuwanawa owundji ngaashi: ohashi kwathele aantu ya lande iilandomwa yawo moshilongo moka. Aatalelipo otaya vulu okufuta iiyenditho, oohotela osho wo iikulya.

Mositola ohamu adhikwa iilandomwa mbyoka aakwashigwana haya landa opo yavule okukeyi longitha komagumbo gawo. Mositola mono ohamu kala muna aantu taya longo mo , mboka haya futu wo iifuta yepangelo opo yitule eliko lyoshilongo pombanda.

Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oomboloto oku landa iikulya noshowo oha tuyi longitha oku futa iiyenditho uuna twe endamo. Oha tuyi longitha oku totapo oongeshefa dhetu tse tu imonenemo sha.